Fiara anankiray izay miloko mainty, voaravaka voninkazo sy lamba miloko mena sy fotsy. Mipetraka eo an-tokontany ary ahitana seza sy voninkazo ihany koa eo. Ny tamboho dia miloko fotsy ary ny vavahady dia miloko mara.

Toerana anankiray eny amoron-dalana. Ny lalana dia vita amin'ny tara. Ny sisiny dia ahitana hazo miloko maitso ary eo ampitany dia ahitana andrin-jiro miloko fotsy maromaro. Misy olona mandeha etỳ amin'ny sisiny ary ny sisiny dia vita amin'ny simenitra.

Fiara fitateram-bahoaka anankiray izay mijanona ; ahitana olona maro be milahatra eo amin'ny sisiny ary ny lalana dia vita amin'ny tara. Ny manodidina kosa dia ahitana trano maromaro.

Lehilahy anankiray zarazara fihodirana, manao akanjo ambony fohy miloko menamena ary manao pataloha fohy miloko menamena sy fotsifotsy. Mipetraka ao anaty fiara miloko mavomavo manana kodiarana telo izy ary mitondra ny laharana sivy amby sivifolo sy telonjato sy valo arivo.

Tsindrin-tsakafo anankiray vita amin'ny fangarona voankazo sy legioma : misy karôty, persily, voatabia ary zavoka. Mipetraka eo ambonin'ny lovia miloko fotsifotsy izy io ary misy tsipika boribory miloko mara ilay vilia.

Lakana anankiray miloko maintimainty mitondra olona anankiroa : ny iray vehivavy, ny iray lehilahy. Ny rano dia tarafin'ny masoandro mibalika, ny rahona dia miloko fotsifotsy ary ny lanitra dia miloko manga.

Trano lehibe anakiray izay miloko fotsy ny amboniny ary ny ampahany dia miloko volom-boasary, ahitana dokam-barotra moa eo aminy, ny eo ambany kosa dia tsena, ny eo amin'ilay dokam-barotra dia ahitana soratra hoe :« "Be" tena mora be, efatra amin'ny roapolo ora feno».

Sainam-pirenena anankiray miloko mena marevaka. Eo afovoany kosa misy boribory miloko fotsy ary ao anatin'ilay boribory misy tsinam-bolana miloko mena ary misy kintana lehibe miloko mena ihany koa.

Karazana hanitra izay fatao amin'ny sakafo, izay hita eto Madagasikara, ao anaty fonosana misy azy ireo ary ny anankiray dia manana endrika telozoro. Ny fitambarany kosa dia manome endrika kodiaran-tsarety izay ao anaty fonosana anankiray.

Sary famantarana anankiray izay ahitana litera lehibe miloko fotsy eo ampovoany miendrika "H". Ao anaty sary izay miloko volomparasy izy io ary io volomparasy io dia miendrika eninjoro.

Boky anankefatra izay nosoratana mpanoratra anankiray : ny voalohany dia miloko fotsy ary ny anankitelo ambiny dia miloko mainty. Ahitana tantara famitinana ny boky moa aorianan'ny tsirairay avy ary mipetraka eo ambony fitoerana miloko maintso izy ireo.

Biby kely anankiray, miloko maitsomaitso, manana rantsana miisa enina, mipetraka eo ambonin'ny hazo miloko mara, mitodika mankaty aloha ary ny masony dia misy teboka mainty.

Gazety anankiray vita malagasy amin'ny teny vahiny natonta tamin'ny roapolo janoary efatra amby roapolo sy roa arivo, mitondra ny laharana iraik'amby enimpolo sy fitonjato sy valo arivo, amin'ny vidiny arivo ariary. Eto amin'ny voalohany moa dia ahitana resaka momban'ny karatra nomerika.

Voankazo anisany tena matsiro ny roatra, miloko volomparasy izy io ary any amin'ny faritra Alaotra Mangoro no tena fahita azy ; eto izy dia mitokotoko ary ny toko iray dia miisa enina.

Toeram-pivarotana zavatra vita malagasy izay ahitana zavatra maro : misy ny vita amin'ny vato ary misy kosa ny vita amin'ny rofia, misy sary Madagasikara ihany koa moa tazana eto.

Sary famantarana anankiray izay ahitana ravina lehibe miloko maintso, ary misy fiaramanidina miloko fotsy eo afovoany. Ny fitaratrany dia miloko mainty, ary ny elany ihany koa misy litera lehibe izay misoratra hoe ravinala eo ambany, ary raha ny fahitana azy dia seranam-piaramanidina anankiray.

Menaka ilo madio mirary, ahitana zavamaitso aorinany ary misy tongolo, voatabia saosy ihany koa izay ao anaty lovia ary ny sotro ao anatiny dia vita amin'ny hazo.

Toeram-pandraisam-bahiny anankiray izay ahitana fanaka vita amin'ny hazo ny tongony, miloko mara. Ny eo afovoany dia ahitana latabatra kely izay miendrika boribory mifanainginaingina. Ahitana fitaratra lehibe ihany koa ary misy jiro maromaro.

Lovia anankiray izay miloko fotsy, ahitana sarim-boninkazo miloko mavokely ary misy tsipika miloko manga, misy hena izay mafilotra dia mafilotra ao anatiny ary mifangaro saosy izy io.

Sakafo anankiray mipetraka eo ambony lovia miloko fotsy, ny ankamaroan'ny zavatra eo amboniny dia vita amin'ny lafarinina, misy hena ary misy vary ihany koa, ny fahitana azy dia mafilotra dia mafilotra.

Karazana fatana izay mandeha amin'ny herinaratra, ahitana lafaoro lehibe eo ambaniny ary vita amin'ny fitaratra izy io. Amin'ny ankapobeany dia vita amin'ny vy ary mipetraka eo amin'ny toerana izay moloko fotsy.

Karazana antsy maromaro : misy ny vita amin'ny vy ranoray, misy kosa ny vita amin'ny vy ny lohany fa ny tahony vita amin'ny hazo, misy ny miloko mavo ary misy ny miloko fotsy, misy ihany koa ny miloko manga sy mara.

Birao anankiray izay ahitana latabatra miloko maro, misy karazan-javatra maro toy ny finday kaopy, penina, tavoahangy, kitapo, taratasy ary voninkazo kely.

Boaty maromaro izay vita amin'ny baoritra mipetraka eo ambony latabatra. Ny latabatra dia voafono lamba izay miloko fotsy. Misy fitoeram-boninkazo anankiray izay ahitana voninkazo mamelana mangamanga ary ny raviny dia maitso.

Kaopy vita amin'ny bakoly, samy manana ny karazany : misy ny miloko maitso ary ahitana sarim-boninkazo miloko fotsy ny ivelany, misy kosa ny miloko fotsy ary ahitana sarim-bonikazo miloko mara ny ivelany, misy ihany koa nefa ny miloko mangarahara.

Savony anankiray : izay ahosotra amin'ny tarehy, vita avy amin'ny rononon' ondry, ahitana taratasy miendrika boribory famantarana moa eo anoloany ary ny anarany dia misoratra eo, ny marikany dia ny hoe : "Tia".

Toeram-pivarotana anankiray izay manoloana ny sekoly Rabearivelo, ahitana kapa izay vita amin'ny plastika samy manana ny karazany avy ary misy akanjo ihany koa. Eo ambany elo miloko fotsy sy mavo moa no misy azy ireo.

Fitaovana maromaro izay mipetraka eo ambony latabatra vita amin'ny fitaratra ; isan'izany ny vera izay ahitana sarim-bonikazo miloko fotsy ; misy lovia anankiray koa izay miloko fotsy ranoray ary misy sarim-boninkazo eo aminy.

Tamboho anankiray izay ahitana vavahady anankiroa miloko maintimainty ary misy sary miloko volamena, ny tamboho moa dia miloko mara sy volontany ary misy endrika boribory hita eo aminy.

Fitaovana elektrônika anankiray ampiasaina mba hahafahana mamahana herinaratra solosaina kely. Ahitana boaty lehibe eo afovoany, ary miendrika efajoro izy io. Miloko mainty moa io fitaovana io.

Fivarotana fahana anankiray izay miloko volomboasary sy miloko mainty ary ahitana soratra maromaro. Misy lehilahy manao akanjo fohy tanana miloko volomboasary ary pataloha fohy miloko mainty eo anoloana.

Boky maromaro izay mipetraka sy milahitra eo ambony talatalana anankiray. Ny ankamaroan' izy ireo dia miloko fotsy ny rirany ary amin'ny teny frantsay avokoa. Ny talatalana moa dia miloko maharay ihany koa ny rirany.

Famantaranora anankiray izay miloko mainty ranoray ny ivelany. Ny ao anatiny dia ahitana fanjaitra kely anankitelo, ny iray amin'izy ireo dia miloko mena. Misy loko fotsy maromaro koa ao anatiny ary ny marika dia misoratra ao anatin'ny fitaratra.

Toeram-pivarotana anankiray izay ahitana karazan-javatra maro toy ny sakamalao, tamotamo. Ao anaty koveta miloko manga ny sasany ary ny sasany dia eo ambony fitoerana miloko mara, misy zavatra izay ao anaty fonosana ihany koa moa varotana eo.

Fitaovana iray fampiasa andavanandro rehefa hanasa loha, misy ny vita amin'ny vahona ary misy ny vita amin'ny atody, misy ny miloko maitsomaitso ary misy ny miloko mangamanga. Ao anaty tavoahangy misy sarona miloko mara izy ireo.

Toeram-pijerena lanonana anankiray izay ahitana seza maro be miloko fotsy ary misy olona maromaro ihany koa mijoro sy mipetraka eo aminy, eo akaikin'ny Rovan'ny Manjakamiadana moa no misy azy ity.

Gidro anankiray miloko volontany ary ahitany volondavenona ihany koa, ny masony dia miloko mara ary ny rantsany dia dimy, mipetraka eo ambonina bararata lehibe ilay biby.

Olona maromaro mandeha eny an-dàlana ; ny làlana dia vita amin'ny tara ary misy fiara miantsona eny amin'ny sisiny. Avy arý amin'ny ilany ankavia dia misy trano miloko fotsifotsy mitovy endrika misy varavarankely maromaro ary misy lavarangana lehibe.

Fiara anankiray raitra dia raitra, tsy misy tafo, miloko menamena ary ny markany dia eo afovoan'ny lohany. Mitondra ny laharana telo ambiafolo amin'ny zato sy fito arivo izy ary ny jirony dia miloko fotsifotsy.

Miaramila maromaro izay manao fanamiana amin'ny loko maitso ranoray, manao lobaka fotsy ary manao fehitenda amin'ny loko mainty, manao saron-tanana amin'ny loko fotsy ihany koa ; izy ireo moa dia mandeha amin'ny lalana vita amin'ny tara.

Karazana fitaovana fampiasa any am-piasana na any am-pianarana. Ahitana fitaovam-panoratana, misy ny penina amin'ny lokon'ny maro samihafa. Mipetraka amin'ny tany izy ireo ary miankina amin'ny rindrina miloko maintimainty ihany koa.

Sakafo maromaro izay mipetraka eo ambony latabatra anankiray. Misy ao anaty lovia miloko fotsy izay ahitana sakafo vita amin'ny lafarinina misy saosy. Misy ovy voaendy ihany koa eo ary saosy voatabia. Erỳ ankilany kosa dia misy antalana amin'ny endrika boribory izay misy vilia maramara sy sakafo maro samihafa.

Trano anankiray izay andala mpanamboarana : vita amin'ny biriky ny ao anatiny ary voalalitra tany fotaka, tsy mbola misy tafo ary misy varavarankely vita amin'ny hazo, any amin'ny tany somary ngazana ny misy azy ary misy mpandrafitra telo eo anoloany.

Tobin_dasantsy anankiray izay ahitana andry miloko fotsy misy trano ery ambadika ary miloko fotsy ihany koa ilay trano, misy talatalana vita amin'ny vy anankiray izay toerana menaka ao anaty tavoahangy misy karazana ireo menaka ; ny lokony dia manga, mavo meny ary volon-davenina.

Taratasy miloko fotsy anankiray izay ahitana sary eo afovoany, misy vehivavy anankitelo manao raoby miloko fotsy, eo ampovoan'izy ireo dia misy voninkazo ao anaty fitoerany anankiray.

Tanàna anankiray izay ahitana trano lehibe anankiroa, misy arabe eo afovoany ary misy fiara maromaro afaka mandeha amin'ilay lalana. Ny trano moa dia manana endrika môderina ary manana rihana maromaro avokoa izy ireo.

Kodiaran-droa miloko mangamanga sy volom-parasy mitondra olona anakiroa, ny voalohany dia manao aro-loha ary ny faharoa kosa dia manao kasikety. Ery aoriana dia misy fiaram-pitateran'entana kely miloko menamena marevaka.

Sakafo vita amin'ny ronono izay natao anaty fitoerana vita amin'ny plastika miloko fotsy. Raha tazanina lavitra dia miloko mavo ilay sakafo. Napetraka ao anaty vata fampangatsiahana anankiray ary eo ambony lovia miloko mainty no misy azy.

Takelaka vy miendrika boribory izay ahitana litera lehibe miloko mena eo afovoany, misy soratra manga eo ambany ary ny soratra dia hoe tonga soa mipetaka eo ambonin'ny trano, miloko fotsy izy io ary ilay trano dia manana rihana anankiray.

Lehilahy anankiray izay mpanao pôlitika : fohy volo, manao akanjo ivelany miloko mainty, lobaka fotsy, fehitenda miloko mara. Mipetraka eo ambonin'ny seza miloko mara izay vita amin'ny hazo.

voromahery anankiray mikopakelatra izay eo amoron-drano ary miteana amin'ny tany ny tongony ny lohany dia min'ny loko fotsy ary ny masony sy ny orony ary ny elany dia amin'ny loko mainty aitana loko mara iany koa eo aminy

Fiara anankiray raitra de raitra miloko maintimainty ny eo alohany ary ahitana faritra kely miloko volondavenina misy tsipika milokomena iany koa eto aloha ary ny marika dia eto anoloana. Misy fiara anankiray etsy ankilany izay ahitana tsipika miloko volondavenina ary miloko mainty ihany koa.

Fivarotana legioma anankiray, izay ahitana mpivarotra anankiroa. Anisan'ny varotan'izy ireo ny ovy, ny sôsety, ny voatabia, ny baranjely, ary misy legioma hafa koa.

Ankizy kely anankiray izay zarazara hoditra, manao akanjo miendrika roby izay miloko volontany, mena ary mara izy ; manao kiraro izay miloko mavokely ihany koa, ny eo amin'ny lohany moa dia ahitana zavatra miloko menamena.

Fiara anankiray izay fitateram-bahoaka. Miloko fotsifotsy ary misy tsipika mainty amin'ny sisiny. Mitondra ny laharana enina amby sivifolo sy roanjato sy efatra arivo izy ary mandeha amin'ny arabe.

Trano anankiray efa rodana, vita avy amin'ny biriky ary nolalorina tany fotaka; ny tafony dia vita amin'ny bozaka ary ao anaty tontolo somary any Ambanivohitra no misy azy; misy tamboho efa rodana ihany koa ary ny tany dia miloko volondavenona.

Sakafo anankiray izay mipetraka eo ambony lovia miloko fotsy, ahitana zavatra boribory izay miloko mena eo ary misy hena anankiroa mifanaingina, ny iray somary tsy dia masaka ary ny iray kosa voahendy tsara, ahitana saosy ihany koa.

toeram- pisakafoanana anankiray izay manana tafo hafakely ahitana fifandimbiasana loko maintso sy fotsy ny eo ambany dia misy latabatra vita amin'ny hazo mangirana sy fitaratra mivangaro. Misy vera anankiray izay ahitana zava-pisotro miloko maintso sy ravi-kazo kely.

Manoloana amin'ny vavahady anankiray miloko mara, misy fitateran-drano miloko mavo anankiroa, misy sarony menamena avy, misy bisikileta miloko mainty ; atosika mpianatra anankiray manao bolozy miloko manga manao kiraro fotsy ary mipababy kitapo miloko mainty.

Toeram-pisakafoanana anankiray izay ao anaty trano miloko fotsy, ahitana latabatra lehibe vita amin'ny hazo miloko mara didinina seza maromaro, ny seza dia vita amin'ny hazo sy lamba mitambatra.

Zava-pisotro anankiray ao anaty vera, misy miloko mara ary misy ny miloko mavo. Raha ny fandinihina azy dia vita avy amin'ny ronono sy sôkôla natambatra izy io. Tazomina tanana anankiray ary ny tanana dia misy peratra.

Tovolahikely anankiray zarazara hoditra eny amoron-dranomasina, miloloha hazo. Ny akanjony moa dia miloko maitsomaitso. Ny ranomasina dia manonja ary miloko mangamanga ary misy raotra. Ny endrin'ity zaza dia toa miramirana, maika ny hitondra ilay hazo any an-toerana izay hitondrany azy.

Toeram-pivarotana anankiray izay ahitana karazan-javatra maro. Misy ny akanjo, misy ihany koa ny haingo trano. Ahitana elo miloko fotsy eo afovoany ary ny eo amin'ny elo dia ahitana sarina sarety kely sy olona izay milanja angady.

Trano anankiray izay vita amin'ny biriky, ahitana tohatra vita amin 'ny hazo ary ny haron ' ny tohatra dia sary sikotra mahafinaritra ahitana . Rihana maromaro izy io ary miloko mainty ny tohatra .

Toeram-pivarotana anakiray izay vita amin'ny fitaratra ; ahitana karazany maromaro izy ireo, ao ny hapetaka amin'ny tenda ary ao kosa no atao amin'ny tanana. Misy no mipetraka eo ambonin'ny saribakoly izay miloko fotsy ary misy no mipetaka miantona.

Karazana jiro maromaro izay mandeha amin'ny herin'aratra. Miloko mainty ary ahitana fitaratra kely maromaro eo aminy. Ao anaty trano miloko mena no misy azy ary miisa anaky dimy izy ireo.

Toeram-pisakafoanana anankiray izay ahitana latabatra maromaro. Ireo latabatra ireo dia voafono lamba miloko fotsy, ary ny eo amboniny dia ahitana vera maro isan-karazany, ahitana jiro mihantona ihany koa, ary misy varavarankely lehibe, ny rindrina moa dia miloko fotsy.

Vilany kely anankiray izay mandeha amin'ny herinaratra, ny sarony dia vita amin'ny fitaratra ary misy lavaka anankiroa, miloko volondavenona izy io ary ny ao anatiny dia miloko mainty mipetraka eo ambony latabatra miloko fotsy.

Toeram-pivarotana anankiray izay ahitana karazan-javatra maro mipetraka eo ambonin'ny latabatra manana tongotra miloko mangamanga izy ary eny amoron-dalana no misy azy. Miankina amin'ny rinndrina miloko mara ary misy mpivarotra anankiray.

Biby anankiray lehibe izay mipetraka any anaty rano. Ny vatany dia miloko mainty ary ahitana pentipentina marobe miloko fotsy. Ny lohany kosa dia somary matsilo ary manana rambo manify izy.

Gazety anakiray amin'ny teny frantsay natonta tamin'ny valo ambiny folo Jolay efatra amin'ny roapolo sy roarivo amin'ny vidiny arivo ariary, manana lohahevitra maromaro izy io, fa ny goavana indrindra dia mikasika ny fitondrana.

Mpianatra maromaro ao anaty trano, ilay trano dia manana tafo miloko fotsy ary misy jiro anankiroa mitaratra, manana varavarankely miisa telo izy vita amin'ny fitaratra. Ny tabilao dia miloko mainty misy soratra vita amin'ny tsaoka.

Miaramila maromaro izay manao matso. Manao fanamiana mitovy avokoa izy ireo. Manao satroka miloko mainty milanja basy ary manao fiarovan-tena miloko volontany. Mandeha amin'ny lalana izay vita amin'ny tara moa izy ireo.

Trano anankiray izay somary matromatroka sy malotoloto, misy alika anankiray amin'ny lokony mara ary ny masony dia miloko mainty, misy zanak'alika maromaro, ny ankamaroan'izy ireo dia miloko mainty.

Mpitandro ny filaminana maromaro izay mitaingina fiara tsy mataho dalana miloko fotsy. Misy fiara hafa koa nefa eo alohany sy aorinan'izy ireo. Ny lalana dia vita amin'ny vato fisaka ary ahitana andrin-jiro.

Olona anakiray izay mipetraka eny amoron_dàlana. Manao akanjo miloko volondavenina izy ary manao satroka ba. Manao kiraro miloko fotsy ihany koa izy. Raha ny fahitana azy dia mpangataka ary tsy manana trano.

Toerana anankiray izay ahitana tabilao maromaro. Ny tabilao dia miloko fotsy ary misy sary eo aminazy, misy soratra amin'ny litera miloko mainty ihany koa. Misy mpianatra maromaro moa mandalo manoloana mitazona ny tabilao ary ny manodidina dia ahitana trano sy tontolo miloko maintso.

Lalana anankiray izay vita amin'ny vato fisaka nalahadahatra, ahitana trano eo amin'ny sisiny izay vita amin'ny biriky ary misy zava-maitso maniry eo amboniny, misy fiara miloko manga sy fotsy mandeha ao amin'ilay lalana ary mitondra ny laharana valo amby ny efajato sy efatra arivo ilay fiara.

kianja filalaovana baolakitra anakiray izay hahitana tsatoby miloko fotsy misy toerana natokana ho an'ny mpiazakazaka ny manodidina ary milokomena izy io izay hitana sirotra miloko fotsy misy olona maromaro-manao ankanjy fotsy moa eo amin'ilay lalana

Kodiaran-droa maromaro izay mijanona eo amin'ny lalana. Natokana hitaterana olona izy ireo : misy ny miloko manga ary misy ny miloko mainty. Ahitana ny mpanamorin'ny tsirairay avy moa eo ankilany ary ny arabe misy azy dia vita amin'ny tara.

Sary famantarana anaran'olona anankiray. Ahitana ny lohan'ny anarany amin'ny sary, dia litera anankitelo izany, miloko mainty io. Ary ao ambany dia ahitana ny anarany feno, ny ao ambony dia fanafoezana hiany.

Fitaovam-pitaterana anankitelo : ny voalohany dia biskleta miloko fotsifotsy sy mangamanga, ny faharoa kosa dia kodiaran-droa miloko maintimainty ary ny fahatelo dia kodiaran-droa miloko fotsifotsy.

Trano anankiray an-dalam-panamboarana izay voalalotra simenitra ; ahitana lavarangana kely anankiray izay tsy misy arofanina ary manana rihana anankiroa izy io. Ny tafo dia vita amin'ny fanitso ary mbola tsy voaloko ilay trano.

Toeram-pivarotana anankiray izay ahitana karazana mofo vita amin'ny lafarinina. Misy ny miendrika boribory ary misy kosa ny fisaka izay navalona. Mipetraka eo ambony lovia vita amin'ny vỳ izy ireo ary ny vidiny dia manoloana azy tsiraray avy.

Menaka vita amin'ny voankazo toy ny voanio, ao anaty tavoahangy miloko fotsifotsy lehibe, izay ahitana sarony miloko maromaro toy ny : maitso, ny volontany, ary ny mavokely.

Boky mena izay nosoratan'i Ratsiraka, ny sariny dia miloko mainty sy fotsy ary misy fanamafisam-peo, ny lohateny moa dia ny hoe : "Fototra hijoroan'ny Revolisiona".

Toeram-pivarotana anankiray izay mivarotra zavatra vita amin'ny 'la farine" sy hena niendasina. Ao anatin'izany ny paty, ao ihany koa ny tonotono toy ny taovan'akoho sy ny tongon'akoho. Misy paty izay ao anaty lovia miloko volon-davenona moa ary misy rony.

Trano anankiray izay miloko fotsifotsy, ahitana varavarakely vita amin'ny fitaratra ary varavarambe miloko mara. Ny tokotany dia ahitana ahitra maitso ary misy voninkazo ihany koa. Ny tafo moa dia vita amin'ny tanimanga.

Fanafody anankiray fampiasa amin'ny volo izay misoratra hoe "Tanjambolo". Ny marika moa dia amin'ny teny frantsay sy malagasy mitambatra. Miloko mangamanga izy io ary tazomina tanana anankiray.

Trano anankiray izay vita amin'ny tany fotaka, ahitana varavarankely sy varavarambe izay vita amin'ny hazo, ny tafony dia vita amin'ny bozaka ary miloko volondavenona sy mainty mifangaro.

Lolo lehibe anankiray miavaka amin'ny andavanandro. Ny elany dia miloko maitso ary ahitana loko fotsifotsy toa voninkazo. Mipetraka eo ambony voninkazo miloko fotsifotsy ihany koa izy ary saro-pantarina.

Sary famantarana toeram-pisakafoanana anankiray izay ahitana sarin'ny sakafo vita amin'ny "la farine", miendrika boribory, mizara efatra. Ahitana litera lehibe izay anaran'ilay toerana moa eo ambanin'izany.

Toerana anankiray eny amoron-dalana: izay ahitana takelaka vy lehibe, izay manao doka maro samy hafa anankitelo moa no tazana eto ary mihantona amin'ny alalan' ny andry vita amin' ny vy izy ireo; ny manodidina dia ahitana olona mandalo.

Toerana anankiray misy tohatra, ary misy zava-maitso manalokaloka eo. Misy mpianatra maromaro mipetraka eo ary toa manoko resaka izy ireo, misy kosa ny mijery finday.

Ny rova Manjakamiadana izay eo amban'ny lanitra mandrahona, ahitana lanitra miloko manga eny an-tsefatsefany eny, ny zaridaina dia voaravaka bozaka maitso ary ahitana trano vita avy amin'ny hazo eo anilany.

Fitaovana elektronika anankiray izay miendrika boribory ary misy fitaratra vita amin'ny plastika. Ao anatiny dia ahitana tavoahangy kely maromaro misy an'ireto loko ireto : maitso, mavo, manga, volomparasy, mena ary volondavenona.

Baobab anankiray lehibe izay mijoro eo anoloan'ny rano ankaniray. Manana sampana maromaro izy ary miloko maitso ny raviny. Ny vatany kosa dia miloko mara. Ny tany dia rakotra ahitra miloko maitso.

Sakafo maromaro izay mipetraka eo ambony latabatra, vita amin'ny lafarinina avokoa izy ireo. Misy ny miendrika lavalava ary misy ihany koa ny miendrika boribory. Misy ny mamy ary misy ny masira. Misy saosy izay natokana ho anaty lovia miloko fotsifotsy miendrika boribory moa eto aloha.

Tavoangy kely anankiray izay misarona tsihy ny lohany. Ny ao anatiny dia aitana trano kely miisa telo misy rahavintsara ary misy sarety sy omby anankiray. Ny trano voalohany dia miloko fotsy, ny faharoa manga, ny fahatelo mara.

Toeram-pivarotana anankiray izay ahitana talantalana vita amin'ny vy miloko mena. Ahitana karazana kilalao vita amin'ny plastika eo amboniny ary ny vidiny dia manoloana azy tsirairay avy, misoratra miloko mainty.

Toeram-piangonana anankiray izay vita amin'ny vato, ny eo aloha dia ahitana tilikambo hafakely izay ahitana lakroa eo afovoany; ny tafo moa dia vita amin'ny fanitso miloko mara eo ambany lanitra manga ary didinina zavamaintso.

Toeram-pivarotana anakiray izay ahitana tafo miloko fotsy vita amin'ny lamba. Misy akanjo maromaro eo ary misy pôketra ihany koa. Ny akanjo moa dia natokana ho an'ny vehivavy avokoa. Misy ny miloko manga, volomparasy, mavo, mena.

Zava-pisotro anankitelo vita amin'ny voankazo : ny voalohany dia vita amin'ny voasary, ny faharoa dia vita amin'ny fangarona voankazo maromaro ary ny fahatelo dia vita amin'ny voasary fa miloko fotsifotsy sy maramara mifangaro.

Boky maromaro nampirantiana eo ambonin'ny fitoerana anankiray amin'ny teny anglisy ny ankamaroany misy ny miloko fotsy fotsy ahitana sarina lehilahy ary misy ny loko mangamanga izay ahitana vehivavy

Biby kely anankitelo izay mipetraka eo ambony ravina miloko maitso. Miloko mara ny tampony ary misy volontany ihany koa. Manana rantsana miisa enina izy ireo ary mivangongongongo.

Toeram-pivarotana akanjo anankiray eny amoron-dalana. Ireo akanjo dia mihantona amin'ny tamboho anankiray. Misy akanjo lava tanana miloko mara, mena, manga, fotsy, mainty ary maro hafa koa.

Toeram-pivarotana anankiray izay ahitana ramatoa, manao sarin-doha miloko mainty izy ary raoby lava miloko volomparasy, ahitana kisarisary miloko fotsy eo amin'ilay raoby, mitazona kitapo ihany koa izy ary ny kitapo dia miloko mena sy fotsy.

Toerana anankiray izay somary malotoloto ahitana vera, misy lovia anankiray lehibe izay miloko fotsy, misy sotro ao anatiny ary misy sotro vaky ihany koa. Misy ny miloko tahaka ny varahana ary misy ny miloko volondavenona.

Trano lehibe, manana rihana anankiray. Miloko mangamanga izy io ary misy soratra miloko fotsifotsy. Misy sarina fitaovana fampiasa amin'ny volo ary ny ao ambany rihana dia fivarotana. Misy fiara miloko maitsomaitso mandalo eo anoloana.

Gazety anankiray izay nivoaka tamin'ny valo amby folo Febroary roa amby roapolo sy roarivo amin'ny vidiny dimanjato vita malagasy, ahitana sarina masera anankiray, ny teniny moa dia ny hoe :« Mety ho latsa-pitia, manana ny filàna ihany koa izahay ».

Menaka ahosotra amin'ny volo izay ao anaty boaty kely misarona fotsy, misy taratasy famantarana miloko manga eo aloha ary misoratra hoe : Loharano Betsimisaraka.

Toerana anankiray izay miloko fotsy ny rindriny, ahitana tabilao maromaro eny amin'ny rindrina ary misy sarina lehilahy mandihy ao anatiny, misy vehivavy anankiray mijery ary koa mibaby kitapo ilay vehivavy.

Lovia vita amin'ny plastika izay ahitana fizarana anankiroa. Ny amin'ny fizarana dia samy ahitana sarina voninkazo miloko mena, ny ravony dia miloko maintso ary misy mamelana mavo ihany koa.

Menaka anankiray izay vita voajanahary, natao anaty tavoahangy kely miloko mainty izy io. Ary misy taratasy famantarana azy mipetraka eo amin'ilay tavoahangy, ahitana ny marika sy misy sary ihany koa. Misy boaty eo akaikiny, izay somary lehibebe ary mipetraka eo ambony latabatra izy ireo.

Trano anankiray manana endrika maoderina, ahitana varavarankely miendrika boribory ary varavarambe miloko maintimainty. Ny rindrina dia miloko amin'ny loko samihafa toy ny volomboasary, ny maitso, ny manga ary ny mara.

Trano mpiangonana anankiray izay miloko fotsy, ahitana lakroa lehibe eo afovoany, ary misy sary masina vita amin'ny tany manga ihany koa. Ny varavarana dia vita amin'ny hazo ary miloko mara.

Takelaka lehibe izay manao dokam-barotra ranom-boankazo ; misy sarina vehivavy moa eo ary ilay vehivavy dia mandraraka an'ilay ranom-boankazo ao anaty vera, ny akanjony dia miloko fotsy.

Toeram-pivarotana anankiray izay mivarotra famantaran'ora maromaro sy karazany maro. Misy ny natokana ho an'ny ankizy, izay ahitana loko marevaka toy ny mena sy manga, ary misy kosa ny natokana ho an'ny lehibe izay miloko mainty ny tahony.

Toeram-pianarana anankiray izay ahitana ankizy marobe milahatra. Manao saron' akanjo miloko maro izy ireo. Ahitana mpampianatra maromaro mijoro eny alohany akaikin'ny saina, ary ny trano dia miloko fotsy. Ny toeram-pianarana kosa dia miloko mavo ny tapany ambony ary ny tapany ambany dia miloko manga.

tokontany anankiray izay ahitana trano miloko fotsy eny ambadika, ahitana hazo ihany koa izay tsy misy ravina intsony, misy hazo ihany koa eo fa fohy miloko mena , ahitana karazana fitaovana toy ny sinibe an-drano miloko mavo

Vehivavy anankiray manana volo miloko mainty ary mifatotra manao firavaka eo amin'ny tenda manao akanjo fohy tanana miloko maitso izy ary pataloha miloko fotsy izay ahitana tsipitsipika miloko mainty. Manao kapa miloko mara ihany koa izy ary mibaby kitapo miloko mainty.

Toerana anankiray izay ahitana torapasika, misy ranomasina manonja, ary ery alavitra erỳ dia ahitana tendrombohitra, ary ny masoandro dia mitaratra, ny lanitra dia miloko manga ary ahitana rahona miloko fotsy.

Trano lehibe anakiray izay andalam-panamboarana, vita amin'ny biriky ary misy lalotra simenitra, ahitana tamboho lehibe izay vita amin'ny vato manodidina azy ary ny vavahady dia vita amin'ny vy miloko mara.

Vehivavy anankiray izay manao akanjo vita malagasy, ny amboniny dia ahitana salotra miloko mara, "robe" lehibe izay miloko fotsy tsy tonga hatrany amin'ny lohalika, manao kiraro izay miainga ambony izy miloko mara, ny volony dia mifatotra.

Voasary maromaro izay nianjera tao anaty fitoerana vita amin'ny hazo anankiray, misy ny efa voavofy ary misy kosa ny mbola tsy, ahitana ravinkazo miloko maitso moa ary ny voasary dia miloko volomboasary.

Karazana jiro maromaro izay hapetaka eny amin'ny andrin-jiro eny an-dàlana, mandeha amin'ny herin'ny masoandro izy ireo: misy ny manana endrika efa-joro miloko volon-davenona ary misy kosa ny miloko mainty.

Lelan'angady anankiray izay vaovao miloko mainty izy io ary miloko fotsy ny lohany, mipetraka anaty toerana iray izay miloko mainty izy io ary miantona manodidina azy moa dia ahitana fantsona fandehanan'ny rano.

Toeram-pivarotana anankiray izay eny amoron-dàlana. Ny arabe dia vita amin'ny tara ary ny lamba dia mihantona amin'ny tamboho izay vita amin'ny hazo, raha ny fahitana azy dia akanjo natokana ho an'ny zazakely daholo ireo.

Trano anankiray, izay manana endrika moderina, manana rihina anakitelo ary varavarakely miloko fotsy, vita amin'ny fitaratra. Voalalotra simenitra ny trano ary mbola misy mpandrafitra manao ny asany eo, ahitana tsato- kazo maromaro mitsangana sy mitsivalana ihany koa moa eo anoloan'ny trano.

Fiara anakiroa : ny voalohany dia fiara tsy mahataho-dalana miloko mainty ranoray, ny faharoa kosa dia fiara fitanteram-bahoaka miloko mavo ary misy tsipika miloko mena eo afovoany.

Fitoerana anankiray izay vita tamin'ny vy miloko volondavenona ny ety ivelany ary ny ao anatin'ity miloko fotsy, tazomina tanana anankiray misy lavadavaka kely maromaro moa amin'ny sisiny ambany.

Toeram-pivarotana trondro anankiray izay ahitana takelaka vy lehibe miloko fotsy eo amboniny. Misy litera amin'ny teny frantsay ao anatiny ary miloko manga izy ireo. Tsy aiza moa izany fa eny Nanisana.

Molina maromaro izay vita amin'ny vy mipetraka eo amoron-dalana. Ahafahana manamboatra mofo moa izy ireo. Misy ny ahafahana maka endrika boribory ary misy koa ny ahafahana maka endrika efajoro.

Toeram-pivarotan kojakoja ampiasaina ao an-dakozia izay ao anaty fitaratra lehibe ary mipetraka eo ambony talantalana vita amin'ny fitaratra. Misy ny lovia izay miloko manga mifangaro mavo ary misy ny terimaosy lehibe izay miloko mavo.

Zava-pisotro somary miloko fotsifotsy ao anaty tavoangy kely anankiroa. Raha ny fijery azy dia toa ranom-boakazo izy io. Misy vilia ao ambadika ary misy sakafo eo amboniny. Mipetraka eo ambony latabatra anankiray izy ireo

Saina anankiray izay ahitana loko mifandimby toy izao, izay mitsivalana fotsy, manga, mena ; ny eo amin'ny ampovoany kosa dia ahitana lakroa izay miloko fotsy, manana tsivalana miisa roa mipetaka eo amina rahona kely miloko manga.

Boky anankiray izay mipetraka eo ambonin'ny fitoerana miloko fotsy. Ny fonin'ny boky dia toy izao : misy sarim-boninkazo mamelana fotsifotsy ary misy litera lehibe amin'ny loko fotsifotsy ihany koa. Ny mpanoratra moa dia misoratra eo ny anarany.

Saina anankiray izay miloko mena, ahitana sarina ravinkazo manana felana anankidimy eo afovoany ary misy kintana anankidimy ihany koa izay miloko mena. Ny felana dia miloko fotsy.

Varavarana anankiray lehibe miloko fotsy ; ahitana tabilao vita amin'ny asa sokitra eo ary vita amin'ny hazo izy io. Misy sary ao anatiny ary misy soratra hoe ''Madagasikara'', misy roa eo ary misy nimerô ihany koa.

Kaopy kely anankiray izay vita amin'ny bakoly. Ny ao anatiny dia miloko volomboasary ary ny ivelany miloko mainty, ahitana kisarisary miloko fotsy ary litera maromaro.

Boky izay natokana ho an'ny ankizy, ahitana sarina vehivavy kely izay manao satroka ary fotsy fihodirana, manao raoby izay miloko fotsy izy ary misy tsipitsipika ilay raoby. Misy soratra amin'ny teny vahiny moa eo amin'ilay boky, izay miloko mainty.

Fiara kely anankiray miloko volondavenona. Eto aloha, misy fiara fitanteram-bahoaka manaraka azy miloko mangamanga matroka; etsy ankilany kosa dia misy fiara karetsaka miantsona ny ary am-pita dia misy fitoanana fiara kodia.

Teknisianina maromaro izay mivory, misehatra ao anatin'ny fanamboarana trano. Manao aron'akanjo miloko maitso, ahitana tsipitsipika miloko volondavenona izy ireo, ary manao aron-doha, ny sasany miloko fotsy ary ny sasany miloko manga.

Boatina afokasoka anankiray izay miloko mena ny sisiny. Misy efajoro miloko manga eo afovoany ary ny ao anatiny dia ahitana zavatra toy izao : ny mariky ny afokasoka izay amin'ny litera lehibe ary misy sarina liona anankiray koa eo akaikiny.

Toeram-pivarotana anankiray izay ahitana sary sikotra vita amin'ny hazo misy sarina Madagasikara. Eo ihany koa ny poketra izay fitoerana taratasy vita amin'ny hoditra. Misy ny miloko mainty ary misy ny miloko mara.

Fitaovana fampiasa ao an-dakozia mandeha amin'ny herinaratra, fampiasa amin'ny fanamasahana sakafo ; vita amin'ny vy ary miloko fotsifotsy. Misy boaty miloko mangamanga ao aoriana, ary mipetraka ao anaty toerana somary maizimaizina izy ireo.

Mpianatra maromaro izay mijoro manoloana ny vavahady miloko manga. Eo ambony moa dia misy takelaka vy izay misoratra hoe : "Repoblikan'i Madagasikara, Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana, EPP Ampasanimalo".

Vary voatoto ao anaty fitoerana anankiray. Misy ny nafatra tamin'ny kapoaka, kapoka marika "Kaoatry", miloko fotsifotsy ny soratra eo aminy, ary miloko mangamanga sy fotsifotsy ilay kapoaka.

Boky anankiray izay natokana ho an'ny ankizy. Ahitana sarina lehilahy sy biby anankiray izay milalao eny ambony tendrombohitra voarakotra ranomandry. Mipetraka eo ambony fitoerana miloko fotsy ilay boky.

Omby maro be izay mandeha amin'ny arabe vita amin'ny tara. Ahitana vatan-dehilahy maromaro mandroaka azy, misy lehilahy ihany koa izay miloloha vilona, ary ny aty amin'ny sisiny dia ahitana vehivavy maromaro izay miloloha entana.

Fitaovana vita amin'ny plastika izay natokana hametrahana lamba. Misy ny miloko volondavenona ary misy miloko mavokely ihany koa. Misy lavadavaka moa amin'ilay fitaovana. Misy goelaka ao ambadikany ary ao anaty baoritra miloko fotsy ny misy azy ireo.

Toeram-pivarotana anankiray izay ahitana zinga lehibe miloko mena izay tazomina olona ary manana tahony lava dia lava. Misy antsy maromaro mipetraka eo ambonin'ny latabatra ary ny akamaroan'izy ireo dia vita amin'ny hazo ny tahony, voafono ihany koa ny lelany.

Fitafiana natokana ho an'ny vehivavy ny ankamaron'ireto fitafiana ireto. Misy ny pataloa fohy, misy koa ny zipo. Ny loko mahazatra hita dia ny manga, ny mainty ary ny fotsy. Misy môdely samihafa ny pataloa ary ny fitafiana dia mety ho hita ao amin'ny fivarotana lamba.

Boky anankiray izay mipetraka eo ambony fitoerana miloko fotsy. Ny foniny boky dia miloko mainty ahitana sarina vehivavy fotsy fiodirana anankiray. Izay menamena ny volony, ary menamena ihany koa ny masony. Ny boky dia amin'ny teny frantsay.

mpivarotra anankiray izay mivarotra karazan- zavatra maro misy ny firavakah izay atao amin'ny tenda ny atao amin'ny tanana ary misy kosa ny famantaranora misy no natokana ho an'ny akizy ary misy ny natokana ho an'ny olondehibe mipetraka eo ambon'ny latabatra voafono milokomena moa izy ireo

Fitaovana fampiasa rehefa hiady zavatra anankiray. Ny lohany dia somary fisaka ary ny ao ambadika dia maranitra, vita amin'ny vy mavesatra izy io, ary ny tahony dia vita amin'ny hazo.

Boky maromaro izay mipetraka eo ambony talatalana miloko fotsy ny ao anatiny ary vita amin'ny hazo, ny ankamaroan'ny boky dia miresaka momba an'i Madagasikara ; ny eo ambony dia miloko fotsy ny sasany ary ny eo ambany ahitana loko maro samihafa.

Toeram-pivarotana anankiray izay ahitana zavatra maromaro fampiasa amin'ny fanalana volo. Misy ny natokana ho an'ny lehilahy ary misy kosa ny amin'ny vehivavy. Misy ny ao anaty fonosana plastika ary misy ny ao anaty baoritra.

Vehivavy anankiray zarazara oditra izay manao rôby miloko manga, volomparasy ary volondavenona sy maitso mifangaro. Manao kapa ihany koa izy izay miloko mainty ary ny tahony dia miloko fotsy, ahitana voninkazo miloko mena.

Gazety maromaro izay amidy eny amoron-dalana. Mipetaka amin'ny rindrina miloko fotsy izy ireo ary misy karazany maro samihafa. Amin'ny ankapobeny dia amin'ny teny gasy ireo ary misy olona izay mamaky.

Olona zarazara hoditra mitetika voatabia eo ambon'ny akalana, ny voatabia dia miloko mena ary ny akalana dia miloko fotsy, mipetraka eo ambon'ny latabatra miloko mara.

Kodiaran-droa izay miloko maintimainty mandeha amin'ny arabe ary ny arabe dia vita amin'ny tara ; lehilahy anankiray no mitondra azy, manao akanjo-bà miloko mainty izy ary pataloha lava miloko manga, manao aron-doha ihany koa.

Nisy rano be mahafinaritra mandrika ivohon'ny vantolampy avo be, etsy ambany nisy trano vita amin'ny tamboholata sy tafan-dosy, ny manodidina kosa dia rakotr'ahitra maitso ary misy hazo vitsivitsy.

Ny hazomanga dia feno ravina maitso mamiratra. Ny sampany dia mivohitra ary miforitra, misy voninkazo kely mivoaka eo amin'ny sampany. Izy ity moa dia maniry tsara amin'ny toetrandro mafana sy mando. Ny voany hazo moa dia azo hohanina ary tena mamy.

Sainam-pirenena anankiray izay miendrika efajoro. Ahitana loko maromaro izay mifandimby mitsangana, ny voalohany dia ny mavo, ny faharoa dia ny fotsy ary ny fahatelo dia ny maitso.

Trano anankiray izay miloko maintimainty vita amin'ny hazo, manana varavarankely miisa telo ary varavaram-by miisa roa, tsy misy lavarangana ary manana rihana anankiray ; ny tafony dia miloko mena.

Biby anankiray izay miloko mainty. Manana ratsana maromaro ary ny tampony dia somary volomboloina, ahitana loko manga sy volomboasary. Mipetraka eo ambony ravinkazo miloko maitso izy ary ny ao ambadika dia ahitana zavamaniry ihany koa.

Toeram-pivarotana anankiray izay ahitana zavatra maromaro toy ny kiendiendy, ny henan'akoho, ny henomby. Misy mofo hendy koa ao anatiny, ao anatin'izany ny sambosa sy ny katilesy.

Mpivarotra hani-masaka izay mandehandeha eny amoron-dalana. Mitondra sarety kely izy izay vita amin'ny vy. Ny ao anaty sarety dia ahitana lovia sy vilany lehibe. Misy mpividy maromaro moa manodidina azy izay liana amin'io sakafo io.

Boky anankiray mitondra ny lohateny hoe :« Sikajin'i dadabe », nosoratan-dRandriamiadanarivo. Ny fonon'ny boky eto aloha dia ahitana sary rangahy anankiray miloko maintimainty sy fotsifotsy, ny sisin'ny boky dia miloko manga ary ny ao aoriany dia miloko fotsy.

Boky anankiray aminy teny vahiny ahitana ny lohateny amin'ny soratra fotsifotsy lehibe eo aminy ary misy sarina vehivavy fotsy fihodirana manao akanjo miloko fotsy ranoray, lava volo izy.

Tanàna anankiray amoron'arabe izay ahitana olona maromaro mandeha eo aminy. Ny eny amin'ny sisiny dia mpivarotra maro isan-karazany. Ny lanitra dia miloko mangamanga ary misy takelaka vy lehibe anankiray, misy andrin-jiro anankiray ihany koa.